Ndabona abana b'abakobwa bicaye ku ntebe y'igiti bamwe bambaye amakabutura abandi bambaye mwisokero bahonyoye mutwazi bamwe baranezerewe bariko baratwenga abandi baratamariwe harimo n'uwikoreye kantu ku mutwe.

Ndabona isomero gibakishije amatafarahiye risaka je amabati imiryango n'amadirisha bisi zirangirisa n'ubururu imbere yaho hariho ikibuga igice kimwe kirimwo imisenyi ikindi kirimwo ivyatsi abana bariko barakinira umupira.

Ndabona isaha ifise urushinge gw'ubururu n'ugwumuhondo bivugako arisaha zine n'iminota nirongine nine, impande yaho hari ubucamurongo bubiri bw'ikeri vyose biteretse ku meza y'igiti.

Ndabona inzu isize amarangi abiri rimwe zitukura irindi ry'umuhondo, imiryango yayo isize irangi ritukura , inkingi yayo isize irangi ritukura, imbere yayo hateye amashurwe y'icatsi kibisi , n'ibarabara abantu bariko bararicamwo barengana.

Ndabona abanyeshure bambaye umwambaro usa na kaki bamwe barahagaze abandi baricaye, amakaye ari ku ntebe imbere yabo umwigisha wabo arahagaze yambaye impuzu yera afise n’igikombe gifise c’ibara ryera kuruhande rwiwe.

Ndabona ikibaho cirabura canditseko ikiranga misi c'ivyirwa vy'abanyeshure imbere yacu hari akabati akakoze mu giti kugaye ni gufuri kariko hejuru ikaye n'ibindi bikoresho vy'umwigisha.

Ndabona ikibuga kirimwo amaju atsakaje amabati aya ndamategura harimo ibiti birebire harimo n'umuduga ufise iranga igera ufise umuryango wirabura.

Ndabona isomero rifise igihome gisizi irangi igisa n'umuhondo rifise ikibaho cirabura candicishijeko ingwa yera imbere yaho hari y'imeza isize irangi ritukura ikoze mu giti iri ku rupapuro.

Ndabona abanyeshure bari mwisomero bambaye umwambaro w' ishure wera nuwusa n' ubururu umurezi wabo ahagaze imbere yabo hari n' ikibaho cirabura intebe n' imeza vy’umwigisha yicarako bikoze mugiti.

Ndabona urukuta gwubakishije amatafari ahiye ruriko urubaho rwirabura rwanditseko ingenekerezo rya mirong'ibiri na kane ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirong'ibiri na gatandatu.

Ndabona igiti kirekire gifise amababi amwamwe yumye ayandi akiri mabisi giteye mu vyatsi bigufi impande yaco hari amashurwe asa n'icatsi kibisi imbere yaco hari ikirasi gisakaje mabati n'ibendera rihungabana.